Nedbank ota tseyitha ngeyi noku kwashilipaleka kutya oto vulu walanda noka kalata kayo hoka hakiithanwa Platinum nenge wuka humithe komeho nowili ndjoka yili ko.

Mefano otamu ulike omathele gatano gaEurope. Oshimaliwa shino otashi ne shina omadhidhiliko goonyothi. Sho tashi ulike shina epandela lyawo embulawu. Sho tashi ulike shina oondjila kooha. Ondi wete kutya elongo ashike lyoshimaliwa.

Methanol otamu monika aantu yena omapapa po bank windhoek otayuulike kutya oya vena sha pamwe omwali muna ethigathano lyontumba. Omuwete kutya oya vena oombandi dhawo, noya monasha.

Mpano otapu moniki iimaliwa. Kiimaliwa otaku ulike ngaa kutya opuna ethele iimaliwa yomo State of oto mono ngaa kutya iimaliwa yaAmerica mbela.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi ulike omangeshefelo gawo kutya uuna walingitha okakalata koye kombaanga yawo oto vulu okuya methigathano. Ethigathano otali tameke muga 2 Aguste, ehala okatutura shopping center ethimbo omulongo gwongula.

Mpano ota pu monika omauliko giipindi gowili yoGarmin Venu 3. Otaku tiwa okwali yi na N$10199 paife oyi na N$9699. Otayi ulikwa nee kehangano lyoFNB.

Ositola yokulanditha iinima oyindji; iikutu, oondjato notamu minka aantu ye li pomashina taya dhenitha naantu taya tala ngaa iinima yokulanda.

Oto vulu wala oku nana oshimaliwa shoye to siwape owala oka kalata kohe kombanga kokashina ko Fnb una wuli mositola nenge peshala lontumba mpoka pena oka sipide point.

Mefano otamu ulikwa oshitaafula shiipilangi, shili mehala lyoku kala omutumba ,konima otaku ulike omiti dha ziza nuupundi washo wiipilangi wuli mpeya wuli uyali. Otapu monika okasikopa okazizi ka tendekwa uumbaki wuna iisikilo.

Mpano otapu ulike kutya ombaanga yoForex oya lundululwa noya tembukila ponkotso yetungo lyo-ACME oshoka mpo kwali yi li pokoona yo Independence avenue otayi pata. Otayi lunduluka nee okuza mu lyotango lyaDecemba 2023.

Mpano otapa holoka ethano lyo fnb tali tseyithile anasikola mboka ya hala oku kwathelwa noshimaliwa , otashi ulike kutya fnb ota wathele opo aantu yamone oshimaliwa ,otati ne ethimbo ewanawa oku tameka payife.

Otapu ulikwa iipindi, iiyimati puna omukulukadhi talanditha nomulandi.

omuntu ta pula omauyelele a halal okulanda sha mositola yontumba mokati ngaa hamu landelwa iinima mbyoka ya thanekwa, kushi nee kutya oongodhi, omasiga

Ethano ota mu u like iilongo, nkene ngaa tayi ningi tayi landa yo ota yi landitha. Otayi u like ala mpano kutya ohayi omwaalu otagu londoo gu u ka pombanda nenge otagu kuluka gu u ka pombanda.

Ombaanga yoNedbank otayi tseyithile aantu nkene yena okwii kaleka kokule nuulingilingi uuna pena omuntu gwontumba a hala oku kutha ko oshimaliwa she. Otaku tiwa nayadhengele konomola yongodhi 081959 2222.

FNB ota ulike iipindi yawo kutya kutha ombinga nokakalata koye koVisa mokufuta iilandomwa yoye mositola yontumba, kehe pamwe, opo wu vule okukutha ombinga mokusindana iikando yi li ihamano yegumbo moEPIC.

Mpano otapu ulike efano lyombanga yotango yopashigwana. Otali ti ngaa tutyeni oshilinawa ngele wa hala okuya mokaApp kombanga yotango yopashigwana, otapu monika nga www.fnbnamibia.com.na.

Ombaanga lyoStandard bank otayi tseyitha kutya mesiku lyomalanditho ndyono haku tiwa etitano eluudhe, otayi ka kala yili poMetro ethimbo okuza po9 gwongulonene sigo opo4 komatango momasiku o28 Novemba 2025.

Ehangano lyo mbaanga tali halele omapandulo ku Lovisa Lukas ngoka a sindana oondola eyovi momathigathano ngoka galiko momasiku gohole.

Mega build ota tseyithile aantu kutya okuna ofanditha yoosola. Ota kumagidha aantu yatameke okulongitha olusheno lwoketango, osho ta kwashilipaleke ngaaka. Okwa yambidhidhwa kombaanga lyoStandard.

Mpano otapu ulike nkene wuna oku landa nongodhi. Ngele owa hala ngaa oku landa oshinima shoye noshowo tombesitele oshinima shoye oto landa wala nongodhi to tulamo opin onomola yokakalata.

Mpano otapu tseyithwa owala iipindi koStandard Bank kutya oyena esiku lyoGolf. Otali kakalako nee momasiku omulongo nayimwe omvula omayovi omilongo mbali nagatano. Otashi tameke pomulongo. Kehe omuntu nee yeli yaali otaya kala ya tegelelwa yafute omayovi gatatu moka mwakwatelwa uulalelo.

Methano otamu ulike ehala lyoku landithila otapu ulike kutya opu na omatala goku landithila iiyimati ngaashi puna aantu yeli nga taya landitha naalandi opuna iiyimati oyindji, opuna omamengo, omayapela iinima oyindji.

Mefano otamu ulike oohauto dhoku hiila. Otaya ti nee kutha ombinga methigathano ndika limwe to landa ohauto yongushu yili piimaliwa mbyono tayi ulike opo wu vene okatekete komayovi gaali ota ku tiwa nee ngu taka kala avena ota kala a tothwamo momasiku gatano gaFebuluali omayovi gaali nomilongo mbali nane.

Omaulukilo giipindi yombaanga yoBank Windhoek, mpoka aakwashigwana taya fatululilwa. Opu na wo okatala kawo ke na oshihako shawo shombaanga.

Bank widhoek ota tseyithile ano ta kwashilipaleke oshigwana kutya otovulu walanda olusheno lwoketango, tolanda nombaanga ya Venduka itotulako iishoshela yasha.

Nedbank otayi ondando ye oya shuna pevi lela. Iihohela yombaanga oya shuna pevi oshimaliwa shegumbo osha shuna pevi noopelesenda 11 komutse yo oyali 11,2 otaku tiwa otayi ka kalako mo27.

Ehangano lyoShoprite tali landitha stamp kaakwashigwana mbija tayazimo opuna omangeshefelo aantu taya ngeshefa nokufatululila aakwashigwana mboka yeya.

Mpano otapu ulike FNB taulike ongeshefa she ota kwashilipaleke owala kutya nakale taalongitha o cash plus ndjoka yo FNB uuna pwa pumbwa ekwatho oto dhenge neee ko 0612998883.

Ehala lyokukatuumbila ohali ithanwa ondunda yaayenda yokukatuumba. Ohamu kala ne muna iipundi yokukutumba moka aayenda taya kuutumba uuna yeya okutalelapo.

Mpano otapu ulike oshitafula shoshipilangi shina omagulu geli gane, tashi tulwa oshipilangi pokati opo kaashiteke. Otashi ulike ngaa kaashili monkalo ombwanawa, otashi ulike ngaa shafa sha kulupa.

Nkene wuna okutuma oshimaliwa nongodhi nomukalo gwoStandard bank ngono hagu ithanwa opay pulse to tumu komuntu ngoka eli kokule.

Omulandi ta landa e li mositola yokulanda iinima ye ota dhengitha peshina iinima ye , osho wo yakwawo yeli mositola taya tala iinima yawo.

Mpano otapu ulike oshitafula shalongwa moonyala miipilangi , otashi ulike nga oshitafula nuupundi , oshitafula oshinene nuupundi washo uushina ,oyi lipo ne yili itatu , nondi wete kutya otayi ngeshefwa.

Nedbank ota halele Mathew Angula omahaleloyambeko sho a sindana , e ya gotango methigathano lyoCity Dash. Otaku tiwa nduno okwa sindana.

Mpano otapu ulike uupundi womoseti woku kuukamutumba nuutafula wawo. Uupundi mbono ohawu vulu oku ningwa komuntu yemwene wo ohawu vulu oku ningwa komashina. Oha wu ithanwa ngaa ukwafenitya. Mbuno owa ningwa nee miipilangi mbuno uutafula mbuno owa ningwa miipilangi.

Otapu ulikwa FNB ta lombwele aantu kutya natu kale ngaa twi idhidhimika ngele tatu pungula oshimaliwa shetu. Nongele otwa hala oku dhengela ko onomola yongodhi opo yili, onomola nohamano noyimwe ombali nomugoyi dhili mbali noombali yeli yane.

Ehangano lyombaanga tali tseyithile aantu ya kale haya longitha oosolar, ngele pamwe okuna nande aantu ya hala okulanda oosolar nombaanga yoBank Windhoek. Otaku tiwa nee otaya monika kongodhi 0612991473 nenge ko email yawo.

Otapa ulike nkene wuna oku indila oshimaliwa, osha ngambekwa ngano , otoshi indile ngele wuna shoka wapumbwa etoshi futu mendelelo ngashi sha pumbiwa.